Babaana bengana bataru bama ilutsi betwukhile kameetsi mumi pila baketwukhile khumirwe kyawe nga ulala wasutilekho khapila khafiti akhandi mukhono, bali khutsendela khulukudo lwa marrum bayila ingo kameetsi.

Bakhaasi bakali nga bali mu khatale, bali khubalula nabutama uwe tsingeli tsingali. Iliwo nabutama wa green, umubesemu, nabutama uyu bali khutsa khuteekha balye.

Mukhaatale nga bakulisilamo kamapondi , watermelon, tsi nanaasi ni tsinyenyi tsitsindi tsingali ni kamaatore , iliwo umukhaasi uli khulenga tsitsaki mukhavela nga akulisa.

Basaani bataru nga bali khu lyaato umulala ali khufuga, ukundi wekhaale khukari ukundi inyuuma bali khufuga lilyaato khu meetsi kamakali, biseela bibonekhana bye angolobe nga kumumu kwakwile.

Umusaani umuzungu wakwarire i'sweater ilikho i'kofila wekhaale khu lutiindo, lutiindo luno nwo babonekhana bashilwombekha batsa khwombekha bulalo nga kameetsi kabirira musina.

Bahambile tsisenene tsingali barele musepikyi balikhutsitekha bakhalakilemo bityungulu bye bilinda bali khutsitekha batsa khutsilya

Mayi wekhaale asi ali khunywa kameetsi mu khapila ama khulima ni umwaana wewe wemikhile wakwarire kha sweater khabesemu. Bama khulima balwile ari bekha bawumulemu.

Umusani ufuga ipikipiki yino wakyimisile abundulo we'kameetsi ke'nyanza amala wakonile asi warere kumurwe khulibaale abonekhana walwile

Umusaani wakwarie kha'jacket khe'jinisi wawambile ibindela mungoono ilimo mu i'colour ya green ni mwaanga iliwo babaandi babemiile khumotokha khungaaki babonekhanile bali khukhwikalakasa

Umwaana umufwiti wasitamile mu syisaawa wa'ambile kamakhono kewe khu mupila kusyeelo, umwaana yuno wakwarire i'saati ni syinyaasa.

Babaana babili bali khusindikha kame ina i'gaari nga baboyilekho kimipila kye kameetsi. Babonekhaana nga bama iluutsi khutaya kameetsi nga usiya umukhaana ali khusindikha umusinde ali khufuga i'gaari.

Syinywinywi namwe ingosi isi balanga bari nakaka shaleya ikunwa amala shilimo i'color iya blue shimaali, shemikhile khu lugudo namwe khu libaale.

Umusani wa'ambile sipande mungono alimushibuga wasanyukhile, mushibuga munomusirimba muno mulimo abandu bakaali ni'tsinzu tse'goorofa

Umusaani ufuga i'pikipiki wabikhile asi i'helmet yewe amala Wafukhamile khuna khu bench, wafukhamile khu lukyewa, lukyewa lulikho bunyaasi nga inyuma iliwo inzu ni bisaala. Umusaani yuno abonekhana ali khulomba.

Umusaani weyakhile bibindu biwaanga imunwa wewe wakwalire tsi galuvindi ni kofila khumurwe wemikhile akari e'bibyombekhe mushibuga

Inzu nga iya'permanent bakyombekha babimbila khungaakyi bunyaasi namwe kamakhola, iliwo kha'compound khalayi nga iliwo khatowo khesi barere asi mukusaala

Umusaani khakula i'nyaama khwidukha khwesi bakulisila, umusaani ukulisa i'nyaama ali mukari mwesi akulisi munzu mwesi akulisila i'nyaama wekeleewo khadinisa waremakile tsinyaama tsindala warere khu counter, ali khutsa khupima ikiindi

Umundu wakwarile sinyasa simaali I't-shirt yekamakhono kamaleyi iya'blue Amala wekhale weyikamilile khumikosi kyesi babikhilawo kimikaali

Omusoleli mutwela waboyile kamatoore kamakaali khugali yewe Amala warere i'sweater khumayembe ke gali, alikhusindikha kamatoore Kano khulugudo khundulo

Umukhasi umusungu ali umulosi alikhusaba mukhono mwewe nga arambisa kameetsi Kali khukha tap bichupa bya' sanitizer wabibikhile awo shimbi ni'tap

Ingoobe imaali yekhale mukunda nga mulimo tsimwaani tsingali ni kumusiru kumukali

Umuundu wa'ambile tsimwaani mukhoono mwewe, tsimwaani tsino tsili tsindoobe nga ikindi yamaliya abe ili khukaana khuboola, ilimo kameetsi.

Umwana wetyukhile bibindu mukhasawu wetyukhile khumutwe kwewe alikhuninila khakyingi nga khaliwo inzila imbalayi khunduro iliko kusaala nga kwekyiyembe kubofu.

Siriimba nga silimo bibyombekhe bikaali ni tsimotokha tsi kamunye tsingaali itsimikhile. Ilimo i'goroofa imboofu nga ilikho i'woteeli iya Aponye.

Umundu wawambile wakwalire i'gloove mukhoono mwewe wawambile kha strip khesipimilamo luufu lwa corona virus mukhoono mwewe

Umwaana umusindi amakhwaayisa tsingaafu nenga tsili tsingaali ari ali khutsilootisa i'ngo, bali khubirira khushikudo sha'maramu nga khundulo khulikho bisaala ni kamatoore

Imotokha khetsukha marram khu luguudo, i'tractor khetereza marram isi i'motokha i'tipa yino ili khutsukha, bali khungona luguudo inyuuma eyo iliyo shikeewa nga shilimo busaala bubwimbi.

Umusaani wemikhile khundulo khwe nyanza ,wakwarire i'jean amala wakyifumbire ,wakhwesile bikele wa bye jeans wa bili mungaakyi ,ali khufura kumulele

Umusaani wakwarire I'T-shirt nga ili iye kamakhono kamaleeyi wa'ambile khachupa kha sanitizer namwe indali ye khusabila mungoono, ali khutsya khusaaba mungoono.

Kano kamaroofu ka bogoya nga bakalerakile mubwipo amala bapangile a'asi ni khubibawo, kamaroofu kaliwo kamalala kakaroobile bulayi kakandi kakhurooba bulayi ta amala iliwo kamatoore kamabisi kesi barele inyuma

Tsibendela tsingali nga tsilimo tsi mbeseemu itsindi tsilimo iranji iya yellow nga batsisungakile awo khubisaala ,mulimo iya Uganda ni iya Kenya ni tsitsindi tsingali.

Bandu bakaali bali khu'beach bali ba ba khabakhwesa khatimba khe tsi'ngeni, iliwo lilyaato lilimikhile khundulo nakhwo khwe kameetsi

Syinywinywi sili nga imbaata sili khurura mu meetsi syama khusuba ali sili khurura mu meetsi. Kameetsi kali kamakali nga ke i'nyaanza, biseela bye angolobe nga anzye kha elabula.

Aano iliwo luchewa, luchewa luno nga lulikho bunyaasi nenga kumumu kwaboosha sibuliwo bukali naabi ta inyuma weluchewa iliwo tsinzu tsimbotokhelela nga batsibimbila bunyaasi ni kimisaala inyuma ibwene iliyo tsigoroofa tsya permanent

Umundu khawosha tsinyama tse'ngeni tsesi akhalakilemo bumenyamenya amala watsirerakile mubu dish, bu'dish ubundi bulimo binawoyu bi bikuku nga kamatete

Inzu bakikulila kamabaati ka green nga iliyo khakheeko khakhaali iburangisi wakho, iliwo kameetsi kamachaafu kabirira abwe aburangisi bapanga ne buchaafu bubundi khu likenya..

Umukhaasi ali khutekha bu mandazi ,a'ambile shitsina mukhono ali khuwambila khusepiki lwekhuba yabilile

Intsushi ili khu’shimuli nga khe khwesakamo butsamu itse ibe nga ikholamo bubushi bimuli byesi ilikho bili mu’ranji iya purple , bibonekha bulayi nio intsushi yetsakho.

Babenyayi bekumupila bali mushisawa khabakhalana kumupila iliwo umwinyayi umulala wakwalire i... i short imwaanga ni tsi socks tsimwaanga ukundi wakwalire bya orange

Kano Kali kamateka kama'angafu nga kalikho ni tsinyengo tsindeyi nalundi Kali kamakaali, bakabyala nalundi ka'angala bulaayi

Khatale nga bakulisilamo tsinyaanye, kamarofu, carrot, watermelon ni'bibindu bibindi bikaali khatale khano bakulisila mubi manvulu nga bibashingilisakho kumumu

Luguudo nga luli lwa kolas, tsimotokha tsingali tsili khubirirakho ni tsipipiki amala ni babaandu bali khukendelakho. Luguudo luno lubirira mu syirimba nga mulimu tsinzu tsingali, bisela bibonekhana anzye khaelabula.

Umukhaasi waboowa butsuune buswayili, wakwarile siteteyi simaali, wamemile umwaana khumunkoongo wamuboyile muleesu ali mukunda wasutile bilimwa mukhono

Kano kali kamalesi namwe kama suswa nga mulimo kamakalenda ni tsi capsules tsesti color tsingali nga mulimo kamawanga , ka pink , ka blue.

Bukhobe buli bubili nga khalala khemikhile khali khu khwishenga mu lilowo kha khandi khekhale khalolelele mukhono mwakho

Umundu abonekhana Ali umukhasi Ali numwana wewe umufiti wamuwambile khubikyele Amala wamuwambile khakhono khewe, wakha'ambile mukhono

Tsino sili tsili silingi nga batsibowakile bufonyo bufonyo nenga tsili tsi note tse kyimitwalo kyirano kyirano kyirano ,batsipangile bunina ,silingi tsino tsili tsingali nabi

I'land ilikho kimilyango kitaru nga kimilyango kyekhundulo kili kimikule amala kwekhukari kumwikale ela aburangisi we'land aliwo kusaala kwe kamasanyalazi ni kumuyekhe ni shipande shiwanga

Kamakubili namwe tsinzu tsya tsamenya nabi nga siba ba khutsiluulakho ta, indala khungaaki babimbilakho bunyaasi, ikindi babimbilakho kamati.

I'motokha iye basilikhale inga yemikhile khulukyewa yasutile khungakyi shikompola

Shifananyi she bibusi bya Uganda nga bulikho kha khisi ni ngoli byayitila khungabo amala bashitimba shifananyi shino khu gate.

kyimikyungwa bakyirele muno mukhasaawu nga kyimilala kyimiroobe ikyindi kibonekhana kyishili khubonekhana bulaayi ta kyabaawo kyesi bakhalakilemo tsimande kyimikyungwa kyili kyimikaali.

Basaani babili bali khulimisa tsingaafu namwe tsiyeeyi. Umusaani mutwela ali khusama tsiyeyi tsino, ukundi wa'ambile lichooki ali khulima.

Babaana bakekhe bekhalakile khutsi desk nga babonekhana bali besomelo bali mushibina, umulala wewambile kumukhoono khumurwe ni babandi bali khumunamuna

Umuundu wa'ambile luwutsi ali khusona ali khutsya khusona ingubo nga i'sweater. Ali ni sisyalaani wasirere khu meeza.

Umusaani wakwarile ikofila khumurwe kwewe wekhale weyikamilile khutsikhu ali khukhwosha kamatafali nio amakhuwambisa itanuulu ali walwiile wekhalokho asi

Umusaani wemikhile khulibaale lili munyanza wawambile kumuloobo mungono ali khulooba tsingeni, bisela bili bye'angoloobe lwekhuba inyanga ili khukwa

Bakhasi bali mushisawa bali khukhwinyaa kumupila aliwo bakhasi babili nga nebali khukhwingila musisawe sho nga bama khu'bench bakwarile bukubo bwa'green iliwo umukhasi ukundi usutile kha'bag inyuma

Babyala nasimya umukaali nenga asi khuwangala taa amala bayawukhanisamo khabili bishiguddo nenga sharurakho bunyaasi

Umusaani wa boda boda wakwarire i'kofila ya green khu murwe ni bikwaro biwaanga wekhaale khu pikipiki yewe, isi emisile syimbi ni isi babe isi bosyela kimilyaango.

Khundulo khwe nyanza nga khulikho kamabaale kamakaali ni lunjinji inyuma inyanza yiino ilikho kamayengo nga itsa yekhupa khundulo khumabaale

Umuloosi wayiboya shitambala imurwe, wa'ambile imbako wakinyuusile mungaaki ali khulima, ali khukhwakila bi mayito byewe.

Tsinjinji nga tsilikho bisaala ni bunyaasi bwo' green, iliwo kameetsi kamakaali kakyelakyela asi

Tsi tigga tsibili tsili khukyendela khulukudo nga khundulo khwe lugudo khulikho kumusiru kumukali ni bisaala tsi tigga tsino tsleya kamakosi naabi tsilya bindu bileyi

Umusaani ukhala kyimisaala wasitamile asi ali khupima kusaala kuno abe nga arusakho likoko waambile kha powersaw khewe wareye anduro nalundi kyimisala kyiliwo kyimikali kyesi atsakhubanga

Umukhasi wakwarile tsi T-shirt imali nga bali mukhatale bakulisa kamawondo ni watermelon ni kamarofu ni tsinyanye ni fokedo ni bindubindi bikali

Tsi baboon tsili mukyeewa tsili khuwentsa bye khuulya, iliyo indala ikonele mukyeewa nga yawambile tsi carrot mukhono, tsitsindi tsili khulya kamapeera, lukyeewa uluno lulimo bunyaasi buleeyi.

Inzushi yakwile khubumuli, bumuli buno buli bwa purple nga mu color amala inzushi yino ili khususuna butsamu khurura mubimuli bino itse ikholemo bubukhi

Ligaali lisuta bibindu lili lileyi naabi nga lilikho lilikho tsi container tsingali lili khutimila khu lugudo lwalyo khu bikyuma inga kukari barakho i'kokoto

Umundu wemile khu bench webuwile nyombe mushikuku shewe alikhushina wakwarire ni bitsenze khubikyele

Namunyu wekhaale mu bisaala nga bisaala bino bilimo kumusiru kumukali wekhale ni mu shikyewa, bisaala bino bilimo bimwaanyi.